Omakuti. Momakuti oha mu monika iimeno iishona oshowo omiti ominene. Ohadhi monika nkene dha ziza nawa. Komiti huka oha ku zi iipumbiwa mbyoka hayi longithwa ngaashi iipundi, oshowo iitaafula.

Miitopolwa yimwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Koondundu ohaku monika kwa mena iimeno mbyoka yina omakota omanene nomidhi dhaya muule. Kiitopolwa huka ohaku mono omata gagwana onkene iimeno mboka oyina omakota omanene gokupungula omeya.

Aantu ohaya tekulwa oohi moondama. Oondama moka ohaku kala muna omeya oohi tadhi tulilwamo iikulya opo dhi kokeke. Kombanda yondama huka ohaku kala kwa siikilwa oonete opo kaamuye iiyagaya momeya.

Mongashingeyi aantu ihaya longo we niidhigu ngaashi nale kwali haya longo omapya gawo nomatemo gokoonyala. Mongaashingeyi ohaya longitha omambakumbaku, embakumbaku oha li endelele

Kiitopolwa hoka kuna omakuti ko okuna omamanya ano hoka ha ku tiwa oondundu ohakumonika omeya ta ga matuka ta ga idhenge komamanya hoka uuna omvula ta yiloko.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku adhika evi ndoka li ikwata ano lya ninga omamanya, pevi mpoka ohapu monika tapu tondoka omeya, ohaku kala kuna iihwa nenge nditye omiti dha ziza nawa.

Kiitukulwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu, ano aataleli ohaya mbomboloka oku za kiilongo niilongo komanenevi gayooloka ta yeya oku tala oondundu ,ohaa falwa kiitopolwa hoka niitukutuku.

Aanafaalama ohaya tekula oondjuhwa ndhoka haya tula miikuku. Oondjuhwa ohadhi kala momahala muka dha tulilwa mo iikulya nomeya, opo dhi koke dhi vule okuliwa nenge okulandithwa po, yi ilikolele mo iisimpo.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku adhika oondundu. Poondundu ndhika ohapu monika omamanya ge li miitandu, gamwe omanene gamwe omashona. Omamanya ngaka oga tanduka kombepo nenge komvula uuna tayi loko.

Oondjamba nadho odha pumbwa esilo shipwiyu. Oondohotola dhoondjamba ohadhi ya nokupa oondjamba omiti opo dhi gamenwe komikithi.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Koondundu ohaku monika omamanya geli miitandu omanene nomashona omamanya ngaka ohaga tanduka kombepo una tayi pepe nenge ngele omvula tayi loko.

Kiitukulwa yilwe yoshilongo oha ku monika oondundu, pomakota goondundu oha pu monika uumulonga uushona ano mboka hakutiwa uumpopolonga, ohapu tondoka omeya ano uuna omvula ya loka.

Eputuko sho lyeya, olya ninga iilonga iipu. Aantu mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu. Aantu ohaya kunu iimeno, taya longitha omashina ngoka gopawutekinika. Iimeno ohayi kala tayi koko yili momashina moka, yo tayi tekelwa.

Aanafaalama yiikunino oyeli ya simana oshoka oyo haye tu palutha, oyo haye tu etele iikulya mbyoka hatu li.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Aantu ohaya mbomboloka okuza kiilongo ya yooloka, komanenevi ga yooloka muuyuni taye ya okutala. Ohaya falwa kiitopolwa mbika niitukutuku.

Omeya ogeli ga simana noga pumbwa oku kwatwa nawa. Aantu ohaya pungula omeya moondoloma. Omeya ngaka ohaga longithwa iilonga oyindji ngaashi oku tekela iimeno nosho tuu.

Oonte dhetango odhindji ohadhi yonagula iimeno. Ano aanafaalama yiikunino ohaya gamene iikunomwa yawo koonte dhetango. Mono haya siikile iikunomwa yawo noonete.

Omeya omeya ogeli gasimana onkene oga pumbwa oku kwatwa nawa. Aantu ohaya pungula omeya muundama moka haya tula oohi nelalakano lyoku dhitekula. Ohaya kala taye dhi tu li le mo iikulya sigo dha koko ya vule oku kedhi lyapo nenge ye dhi landithe po.

Aantu ohaya pungula omeya moondama. Oondama moka omeya ohaga tulwamo nelalakano lyokutekela iikunino. Yamwe wo momeya moka ohaya tulamo oohi taya kala tayedhi tulilemo iikulya dhikoke yeke dhilyepo nenge yedhilandithepo.

Oohi odhili dha simana oshoka oohi odha talikako kutya odhina uundjolowele komalutu getu oshoka ogena iitungithilutu. Aantu ohaye kedhi landitha wo twiilikolelemo iisimpo.

Miitopolwa yimwe yoshilongo ohaku monika oondundu kiitukulwa hoka ohaku monika omano nayilwe.

Aantu ohaya tekula oohi dhoka haya tula moondama moka muna omeya. Oohi dhika ohadhi kala tadhi tulilwamo iikulya sigo tadhi koko. Nuuna dha koko aantu ohaye kedhi yulamo yekedhi lyepo.

Iimeno ohayi koko nawa ngele tayi tekelwa omeya ga gwana. Ano aanafaalama yiimeno ohaya longitha omukalo gokutekela iimeno yawo nominino dhoka shaandjakana miikunino yadho. Ominino dhoka odhina oombululu, ohaya patululako koopomba nomeya ohaya tondoka taga pitike poombululu mpoka guukilila piimeno.

Mongashingeyi aantu ihaya longo we komake una taya longo omapya gawo, ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga endelele methimbo owala eshona lyo epya olya pwako nale.

Aanafaalama yiikunino ohaya kunu iikunomwa yawo melandulathano lyuukililathana . Iikunomwa mbika oyo ngaashi omambanana. Omambanana ogeli gasimana oshoka uuna omuntu tega li olutu lwe ohalu kala luna uukolele.

Onduli oyo oshinamwemyo shoka hashi adhika momahala ngoka gi ikalekelwa nenge ga gamenwa ngaashi Etosha. Oshinamwenyo shika oshina othingo onde noongolo oonde. Ohashi li iimeno.

Momuthigululwakalo gwetu gwaawambo otuna ondjuhwa yoshiwambo. Ondjuhwa oyo onyama yaawambo. Ondjuhwa ndjika ohayi li wa piituthi yomanyanyu.

Iitopolwa yimwe yoshilongo ohaku monika oondundu, koondundu ohaku monika omamanya ngoka geli miitandu yimwe iinene yimwe iishona, kiitopolwa hoka ohaku monika woo iimeno.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika omahala ngoka haku ti wa ombuga. Kombuga hoka ohaku mene ashike uumeno uushona ngaashi omano nomwiidhi. Ohaku monika wo iimeno mbyoka yi li kayi na sha omafo, oshoka kiitopolwa huka ihaku mono omata gomvula ga gwana.

Omeya oga simana, onkene oga pumbwa okukwatwa nawa. Aantu ohaya tula omeya momithima mu na othayila kohi, opo kaaga pwine mo. Omeya ngaka ohaga longithwa iilonga oyindji ngaashi: okutekela iikunino, okunuwa kiinamwenyo nosho wo okulongitha momagumbo.

Oondjuhwa odha simana molwaashoka ohadhi tu pe onyama ndjoka ya talika ko yi na uundjolowele. Ohadhi vala wo omayi nago ngoka haga tungu omalutu getu.

Kiitopolwa yillwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Pevi lyoondundu ohapu monika omamanya geli miitandu gamwe omanene gamwe omashona. Ohaku monika wo iimeno ngaashi omwiidhi nomano. Aatalelipo ohaa yi yaka tale uushitwe.

Opu na omukalo omupe gokukuna iimeno. Iimeno tayi kunwa ashike momashina. Ohayi kala tayi tekelwa yi li momashina moka sigo tayi koko.

Iinamwenyo oya simana, onkene oya pumbwa okukalekwa po. Ashike opu na iinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga ngaashi omayoka. Eyoka olya nika oshiponga oshoka ohali li aantu e taya si.

Shiyenga ngele yega dhenge pevi, omadhiya niishana ohayi kala yuudha. Ohayi etelele Oohi dhefundja, ano aantu ohaya kutha oonete yeye yaka yuule Oohi dhawo.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu, koondundu ohaku monika omamanya geli miitandu, gamwe omanene gamwe omashona. Kiitopolwa huka ihaku mono omata gomvula ga gwana onkene ohaku monika iimeno mbyoka yina omakota omanene ngoka haga pungula omeya.

Iitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Moondundu moka omuna oondjila dhoka dhenda mo hoka haku ende aantu. Ataleli ohaya mbomboloka okuza kiilongo niilongo tayeya ya tale eshito, ohaya monika yalonda kombanda yoondundu hoka, yamwe yena wo omathano taya thaneke.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo oha ku monika oondundu. Koondundu hoka oha kumonika woo kwamena iimeno iishona ngaashi omano osho woo oomwiidhi. Iimeno mbika oyina omafo omashona opo yi hupithe omeya oshoka kiitopolwa hoka iha ku mono omata gomvula ga gwana.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Pevi lyoondudu oha pu monika pwamena uumeno uushona ngaashi ; omwiidhi, nuumeno mboka womano.

Oshilongo shetu ohamu adhika omahala gomavululukilo, mono aatalelipo nenge omuntu ngoka a hala oku ka thuwa po ohayi pehala ndyoka ta ganndja iisimpo eta pewa oshipatululo shomondunda moka a hala oku ka vululukilwa.

Aantu ohaya tekula oohi moondama moka haya tulamo omeya. Oohi ndhika ohaya kala tayedhi pelemo iikulya sigo tadhi koko nuuna dha koko ohaye dhikwatamo yeke dhilandithepo nenge yedhilyep. Ohaya kala yanyanyukwa noonkondo nongele yedhi kwata ohaya thanekwa nadho.

Aanafaalama oyo aasimanintu koshigwana, oshoka ohaye tu etele iikulya moshilongo, yo yimwe taye yi tumine wo kondje yoshilongo. Miikunino omu na wo mboka haya longo mo, noha ya futwa ondjambi yokomwedhi opo ye ki ikwathele.

Aatalelipo ohaya mbomboloka okuza kiilongo ya yooloka, komanenevi ga yooloka taye ya okutalela po. Ohaye ya ye na uutenda oshowo omatukutuku.

Opena omaludhi ogendji gomambakumbaku ngoka haga longo iilonga yayoolokathana. Opena embakumbaku lyoka hali tete nokugongela omwiidhi, omwiidhi nguka ohagu kalongithwa onga iipalutha yiimuna na ohagu gongelwa ongonga.

Omeya ogeli ga simana. Aantu oha ya pungula omeya moondama moka ya fula elambo e ta ya tula mo oonayilona kohi opo omeya ka ga pwine mo. Omeya ngaka ota ga vulu okulongithwa okutekela iimeno oshowo muundama muka otamu vulu woo okutulwa oohi dhi tekulwe.

Aantu ohaya tekula oohi muundama, moka haye dhi tulile mo iikulya opo dhi koke. Uuna dha koko ohaya kutha oonete yekedhi kwatemo, koondama hoka ohaya siikileko noonete, opo omafo kaaga gwilemo nenge shaashoka tashi vulu oku dhipaga oohi kaashi yemo momeya moka.

Aanafaalama yiikunino ohaya kunu iimeno yawo muupoto, muunayilona moka muna evi nuuhoho. Ohaya kala taya tekele iikunomwa yawo, yo tayi koko, nongele ya koko ohaye keyi tsika mevi nenge yimwe ye keyi landithe po.

Aantu ohaya tekula oohi ndhoka hadhi kala dhi li moondama. Oohi ndhika ohadhi kala tadhi tulilwa mo iikulya, opo dhi koke dhi vule okuliwa po nenge okulandithwa po.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku adhika oondundu. Olundji kiitopolwa mbika yoondundu ihaku mono omata gomvula ga gwana, onkene ano koondundu ohaku monika owala kwa mena uumeno uushona ngaashi omwiidhi nomano.

Ondjuhwa yOshiwambo. Momuthigululwakalo gwetu gwAawambo otuna onyama yetu yOshiwambo ndjoka hatu li hayi ithanwa ondjuhwa. Ondjuhwa ohayi lilwa metiti ndyoka lyalongwa meloya.

Omvula ngele yaloko iishana nomadhiya noondama ohadhi monika nkene dha udha omeya. Omvula ndjika ohayi etelele efundja ndyoka hali kala lina oohi. Aantu ohaya kutha oontete etaya yi yaka yuule oohi.

Iimeno oyili yasimana oshoka oyo omuzile gwiinamwenyo mbyoka ngaashi oondhila . Oondhila ohadhi londo kombanda yomiti hoka. Opuna woo dhimwe hadhi ningi iimbamba yadho nenge iihandhila moka hadhi valele nokutendula uudhilona wadho.

Omeya oga simana, ano omeya ogo omwenyo noga pumbwa oku kwatwa nawa. Aantu ohaya pungula omeya moondama. Yamwe ohaye ga pungula nelalakano lyoku tekula oohi.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Koondundu ohaku monika omamanya omanene nomashona geli miipambu. Omamanya ngaka ohaga pambuka komeya uuna omvula tayi loko nenge kombepo uuna ku na ombepo.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Oondundu dhimwe ohadhi monika dhi na omakololo. Omakololo ngaka oga ningwa po kombepo nenge komeya sho ga tondoka momamanya muka e taga hoko mo e tamu ningi omakololo.

Omulonga ehala moka mu na omeya. Mehala moka ohamu adhika oongandu. Oongandu odha nika oshiponga, oshoka ohadhi li aantu niinamwenyo.

Iitopolwa yimwe yoshilongo ohaku monika oondundu . Oondundu pethimbo lyomvula ohaku monika kwaziza nawa ano iimeno mbyoka hayi monikako ohayi kala yaziza nawa.

Aantu ohaya tekula oohi moondama moka haye dhi tulilemo omeya. Ohaya kala nokudhi pela mo iikulya opo dhi koke nongele dha koko ohaye kedhi kwata moya vule oku dhi lyapo nenge ye kedhi landithe po.

Ehumokomeho otali endelele, mongaashi ngeye aantu iha ya kunuwe uumeno muupoto wuu nayilona moka hamukala mwatulwa evi nuuhoho aawe, ohaa longitha ashike omashina moka hamu kunwa iimeno niimeno mbika ohayi koko yili mo mashina moka.

Aantu ohaya pungula omeya moondama. Omeya ngaka ohaga longithwa ngaashi okutekela iimeno nenge momeya moka ohamu vulu wo okutulwa oohi opo dhi tekulwe.

Iikulya yetu yoshiwambo oyo oshimbombo nekaka, oshigali shaningwa momakunde nosho woo omagadhi goongongo, iikulya mbika aawambo ohaye yili piituthi yomanyanyu.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo, unene kiitopolwa hoka kuna oondundu okuna omahala gomavululukilo, mpoka puna uupundi oshowo uundama womeya.

Oohi odhili dha simana. Oohi odhina uundjolowele komalutu getu ngele tatu dhili, oshoka odhina iitungithi lutu mbyoka ya pumbiwa momalutu getu.

Omuthigululwakalo gwetu gwOshiwambo otuna oshithima shalongwa momahangu. Otuna woo iikwatelwa ngaashi etiti. Etiti olyalongwa meloya, ashike mongashingeyi sho ehumokomeho lyeya, aantu ohaya tula iimbombo muuyaha.

Aataleli po ohaya monika ye li pooha dhoondjila, ano mpoka haya kala ye na uupundi wawo ya kuutumba nesiga taa yotha onyama yawo yokulya niikunwa yawo nelalakano lyoku iyuvitha ashike nawa.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo oku na oondundu. Koondundu ohaku monika kwa mena uumeno uushona ngaashi oomwiidhi nomano. Kiitopolwa huka ihaku mono omeya ga gwana.

Omatama ogeli gasimana oshoka oge na iitungithi mbyoka hayi tungu omalutu getu. Ano moofaabulika dhomatama ohamu kala aaniilonga mboka haya kala yeli momuzalo gwafaathana , ohaya kala wo yiisikila komitse.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo unene kiitopolwa hoka ku na oondundu , ohaku adhika omahala gomatalele po. Ano pehala mpoka omuntu tayi ngele oye awike nenge e li nomuntu a ka vululukwe po. Ohapu kala uupundi nuundama womeya.

Ehumokomeho olye ya mokati ketu. Mongashingeyi aantu ohaya longithawe omukalo gokukuna iimeno muupoto, muunayilona , ihe iimeno mongashingeyi ohayi kunwa momashina.

Aanafaalama ohaya tekula uuyuhwena momahala ngoka haga ithanwa iikuku. Uuyuhwena mehala muka ohawu kala pelwa mo iikulya nomeya opo wu koke.

Shiyenga ngele e ga dhenge pevi omadhiya, iishana noondama ohayi monika nkene yu udha omeya. Omeya ngaka ohaga etelele wo oohi.

Otu na omagumbo gwopamuthigulwakalo moka mu na oondunda ndhoka dha dhikwa niiti, pombanda odha siikililwa kondunda ndjoka ya longwa nayo miiti ya tulwa omwiidhi.

Iiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Pevi lyoondundu ohapu monika omamanya ngoka geli miitandu. Kiitopolwa huka ohaku monika wo iimeno.

Omvula ngele yaloko nawa iishana yuudha nomadhiya, iimeno ohayi monika ya zi za nawa mbyoka yili momeya naambyoka yili popepi.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu, koondundu ohaku mene uumeno uushona ngaashi oomwidhi noomano, iimeno mbika ohayi dhiminike omiidhi dhawo po kati komamanya ngoka opo dhivule okuya kohi dhi kakonge omeya oshoka kiitopolwa hoka iha ku mono omata gomeya gaagwana.

Omeya ogasimana no ogapumbwa okukwatwa nawa. Aantu ohaya pungula omeya moondama. Moondama moka omenya ngaka ohaye ga longitha okutekela iimeno nenge ohaya vulu okutulamo oohi momeya moka yedhi tekule ,yedhi lyepo nenge yedhilandithepo.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo oha ku monika oondundu, ondundu hoka oha ku monika woo iimeno iishona ngaashi omwiidhi nomano. Kiitopolwa hoka iha ku mono omata gomvula ga gwana.

Oohi odhili dha simana oshoka oohi odhina uukolele komalutu getu uuna tatu dhi li. Ano aantu ohaya tekula oohi taye dhi tula moondama moka haya kala taye dhi pele mo iikulya sigo tadhi koko.

Aanafaalama yiikunino ohaya kunu iimeno yawo nokuyi tekela taya longitha omikalo dhominino ndhoka dhe enda miikunino yawo. Ominino ndhika dhi na uumbululu. Omeya ohaga tondoka okuga puumbululu mpoka gu ukilila piimeno.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Koondundu ohaku monika iimeno iishona mbyoka hayi kala ya ziza nawa pethimbo lyomvula. Ohaku monika nomeya gatalama meni lyoondundu.

Ehumokomeho otali endelele. Mongashingeyi aantu ihaya kunu we iimeno muupoto mboka hawu kala wuna omavi, aawo, iimeno ohayi kunwa ashike momashina, ohayi kala yili momashina moka yo tayi tekelwa.

Aantu oha ya tekula oohi ndhoka ha ye dhitula muundama mwatulwa omeya. Uundama mbuka owuna othayila kohi nelalakano opo omeya kaa ga pwinemo. Oohi oha ya kala ta ye dhitulilemo iikulya opo dhi koke, yavule oku ke dhilyapo nenge ye kedhi landithepo yi ilikolelemo iisimpo.

Aanafaalama yoondjuhwa oha ya tula oondjuhwa dhawo miikuku. Miikuku muka ondjuhwa ohaye dhi tulilemo iikulya nomeya opo dhi koke dho dhivule oku vala omayi. Omayi oha ye ke ga landitha po.

Okashina hoka haka gongele omwiidhi. Omwiidhi ohagu gongelwa moshitholomeno shongonga. Ano omwiidhi nguka ohagu longithwa onga iipalutha yiinanwenyo.

Aanafaalama yiikunino ohaya tekele iikunino yawo nenge ndi tye iimeno ya wo nomukalo ngoka gokulongitha ominino ndhoka dhi na uumbululu wu ukilila piimeno. Ohaya patulula ko nomeya ohaga tondoka gu uka piimeno mpo.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo oku na oondundu. Koondundu huka ohaku monika kwa mena uumeno uushona ngaashi omano. Ohaku monika woo niitandu yomamanya gamwe omanene, gamwe omashona. Kiitopolwa huka ihaku mono omata gomvula ga gwana.

Otuna iikulya yoshiwambo, iikulya yetu yoshiwambo otu na ondjuhwa yoshiwambo nomboga noshithima. Iikulya mbika ohayi liwa piituthi yomanyanyu.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka sha simana, Onduli oyina othingo onde noongolo oonde sho osha talikako kutya osho oshinamwenyo oshile miinamwenyo ayihe muuyuni . Oshinamwenyo shika ohashi adhika momahala ngoka ga gamenwa.

Momagumbo gopashinanena nenge gomoondoolopa ohamu monika oosikopa niipundi. Mbika oya longwa miipilangi mbyoka ya za miimeno noya hongwa koonkulungu .

Ongombe osho oshinamwenyo shoka sha simana. Kongombe ohaku zi omahini ngoka hage tu palutha. Ohaku zi wo onyama oshowo oshipa shoka hashi longwa oongaku oshowo iizalomwa. Aanafaalama yoongombe ohaye dhi munu dhe edhililwa moofaalama dhawo moka haye dhi pele mo iikulya nomeya.

Aantu ohaya pungula omeya moondama, moondama moka ohaya tula mo oohi, ohaya kala woo natango ye na oondjuhwa ndhoka ya dhengela iikuku yoondjuhwa pombanda yoondama ndhika oshoka omatudhi goondjuhwa iikulya yoohi.

Aanafaalama ohaya kunu omatama miikunino yawo. Omatama ngaka ohaye ga kunu nokuga tulila mo iiti yoku ga kwathela, opo kaaga gwe po uuna omatama ga koko, oshoka ohaga kala ge na oshiviha oshindji.

Aanafaalama yiimeno ohaya kwashilipaleke kutya iimeno yawo oya mona omeya ga gwana. Ano ohaya longitha omukalo ngoka gokutekela iikunino yawo nominino ndhoka dhe enda miikunino yawo. Ominino ndhika odhi na oombululu dhu ukilila piimeno. Ohaya patulula ashike kopomba nomeya otaga tondoka gu uka piimeno.

Iikunino yiimeno oyili ya simana ,oshoka o hayi eta iikulya meni lyoshilongo. Aanafaalama yiikunino oha ya gamene iikunomwa yawo koonte dhetango dha pitilila nomukalo ngoka goku tula oonete kombanda yiikunino yawo.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku monika oondundu, poondundu ohapu monika omamanya ge li miitandu gamwe omanene gamwe uutandu uushona. Omamanya ngaka oga tanduka kombepo sho tayi pepe nenge komvula uuna tayi loko.

Omeya oga simana. Omeya ogo omwenyo. Aantu ohaya pungula omeya moondama nomomeya muka yamwe ohaa tula mo oohi taye dhi pele mo iikulya, dhi koke ya vule oku ke dhi lya po.

Kiitukulwa yoko nooli okuna omeya ga pumba nayi. Ano uunona ohawuyi wukakonge omeya kiitukulwa yokokule.

Mongashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu nala aantu okwali haya longo iilonga yokomake ngaashi okulonga miikuninonashike mongashingeyi okwa longwa omambakumbaku ngoka taga longopo iilonga.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Koondundu huka ohaku monika wo kwa mena uumeno uushona ngaashi omano. Aataleli ohaa yi kiitopolwa huka ya ka tale nkene eshito lyo opala.

Kiitukulwa yimwe yoshilongo unene kiitukulwa hoka kwa nika ombuga okuna omahala gomatalelopo hoka omuntu hayi eta kuutumba. Opena wo uundama womeya.

Omeya ogeli ga simana. Aantu ohaya pungula omeya muundama, nohaya tula mo oohi ndhoka haya kala ta yedhi tulilemo iikulya. Ohaya siikeleko oonete opo ya keelele iiyagaya mbyoka tayi pepwa kombepo kaayi gwilemo momeya.

Ope na omukalo omupe gokukuna iikunomwa, ano iikunomwa hayi kunwa momashina yi li melandulathano. Ohayi kala tayi tekelwa komashina sigo tayi koko.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka shasimana. Oshinamwenyo shika aawambo oyeshi tanga taati oyo ondjamba mpayula oshihwa. Oshinamwenyo shika ohashi adhika mEtosha ohashi nana aataleli sho ohashi li iimeno.

Aantu ohaya tekula oohi moondama moka muna omeya. Oohi ohadhi kala tadhi tulilwamo iikulya opo dhikoke. Nuuna dhakoko aantu ohaye kedhi kwatamo, dhimwe taye kedhi telekapo, dhimwe etaye kedhi landithapo yiimonenemo iisimpo.

Miitukulwa yilwe oha ku adhika omahala gomavululukilo. Omahala moka oha mu kala uundama womeya moka uuna omuntu ahala oku kiinyanyudha ta yi aka yoge momeya moka

Ondjambameya, Ondjambameya oyo oshinamwenyo shoka shili kolupe lwoondjamba ashike oshinamwenyo shika ohashi adhika momeya. Oshinamwenyo shika oshina onyama ndjoka hayi liwa.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo oha ku adhika omahala goma vululukilo ,omahala ngaka oha gamonika gatema nawa uusiku molwa oolamba ndhoka dhilimo hadhi nana aataleli dho odha minikila nokokule.

Omvula ngele ya loko, omadhiya niishana ohayi kala yuudha omeya. Omeya ngoka ogeli ga simana, na oga pumbwa oku kwatwa nawa oshoka ohaga longithwa momagumbo, ohaga tekele iimeno, nomomeya moka ohamu kala wo oohi.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno muupoto wuunayilona muna evi. Ohaya kala taye yitekele sigo tayi koko yavulu okuyikuthamo yeyi tsike mevi, nangele oyindji yimwe ohaye kayilandithapo.

Aanafalama yiikunino ohaya tekele iimeno yawo oshoka omeya ogeli ga simana kiimeno ngele oya tekelwa omeya ga gwana ohayi ki ima iiyimati oyindji.

Ehumokomeho ota li endelele, mongaashi ngeyi okuna omukalo ngoka hagu longithwa mokukuna iimeno, omukalo gwiimeno hayi kunwa momashina.

Aantu ohaya tekula oohi moondama moka haye dhi tulile mo omeya nokukala taye dhi pele mo iikulya. Oohi ndhika ngele dha koko aantu ohaya yi yeke dhi kwate nohaya kala ya nyanyukwa noonkondo.

Eshito oli na iinamwenyo oyindji. Opu na iinamwenyo mbyoka hatu ti omayoma. Omayoka ogo iinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga, oshoka ohayi li aantu e taya si.

Kiitukulwa yilwe yoshilongo oha ku monika oondundu. Kiitukulwa huka oha ku monika woo niimeno ngaashi omano. Kiitukulwa huka iha ku mono omata gomvula ga gwana.

Omeya ogo omwenyo nankene oga pumbwa oku kwatwa nawa, aantu ohaya pungula omeya muundama nelalakano lyoku tekela iikunino, yamwe wo ohaya tula mo oohi muundama mbuka.

Iitopolwa yimwe yoshilongo oyina omaluti. Omakuti ohamu adhika omiti ominene oshowoo uumeno mboka uushona. Omiti ndhoka ominene ohamu hongwa iihongomwa ngaashi iipilangi yokundulukapo iipundi oshowoo iipilangi.

Omeya oga simana, nonkene oga pumbwa oku kwatwa nawa, aantu ohaya pungula omeya moondama, omeya muka ohaya tulamo oohi dhoka haya kala taya tekula tadhi tu pemo iikulya sigo tadhi koko.

Aanafaalama oyeli yasimana oshoka oyo hayetupalutha ohaya kunu iikunomwa miikunino taya kala ta yeyi tekele sigo tayi koko nongele yakoko oha yeyi landithapo yi imonenemo iisimpo . Yimwe ohayeyi landithapo.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku monika efuta. Kefuta okuna omeya. Kooha dhefuta ohaku monika uumanya wuli momaludhi gayooloka wuli molupe lwongonga nawumwe owuli molupe lweyi.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yawo. Ano ohayakunu iimene, te wutula muupoto, muu nylon. Uupoto mbuka ohaya tulamo evi, nuuhoho. Uumeno mbuka ohaye kewu tsika ngele wa koko, wumwe, ohaye ke wu landithapo, yo taya imonene mo iisimpo.

Oshilongo kashina omuthigululwakalo oshafa olweendo lwayumbwa aahike kalushiwike hoka lu uka. Momuthigululwakalo gwetu gwaawambo oomeme oyena omuzalo gwano hakutiwa oondhelela, oohulukweya oshowo iikayiwa oyena woo omagwe ngoka haza zalwa mothingo

Ehumo komesho mongashingeyi otali endelele opena omukalo ngoka omupe gokukuna iimeno, iimeno tayi kunwa momashina otayi kala tayitekelwa momashina moka iimeno mbika ohayi koko nawa oshoka ihayi mono oonte dhetango dhapitilila.

Aana falama ,naana mapya ohaya pulula nokalo ngoka gokupulula iikunomwa yili moofola dhatundumbala evi opo, uuna ngele omvula yaloka , omeya ihaga yona gulapo iikunomwa yawo. ohaga tondoka ashike moonjila moka.

Omeya oga simana nonkene oga pumbwa ku kwatwa nawa. Aantu ohaya pungula omeya muundama. Muundama muka ohaya vulu wo okutula mo oohi nenge omeya ngaka ohaga vulu okutekela iimeno.

Omeya oga simana, onkene oga pumbwa okukwatwa nawa. Aantu ohaya pungula omeya moondama moka haya kala ya tula othayila kohi, opo omeya kaaga pwine mo. Omeya ngaka ohaga longithwa iilonga oyindji ngaashi okutekela iikunino nokulongitha momagumbo. Momeya muka omuntu oha vulu wo okutula mo oohi, e dhi tekule.

Shiyenga shampa yega dhenge pevi oondama nomadhiya ohaga monika nawa guudha omeya. Omiti nadho pomudhingoloko ohadhi monika nkene dha ziza nawa.

Iitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Koondundu hoka ohaku monika uumeno uushona ngaashi omano noomwiidhi. Kiitopolwa hoka ihaku mono omata gomvula ga gwana.

Omeya ogasimana nonkene oga pumbwa okukwatwa nawa . Omvula ngele yaloko omadhiya ohaga monika gu udha omeya. Momadhiya moka ohamukala oohi niimeno ayihe mbyoka yi li po mudhingoloko o ha yi monika nkene ya ziza nawa.

Aantu ohaya pungula omeya moondama. Momeya moka ohaya tulamo oohi ohaya kala tayedhi tulilemo iikulya opo dhi koke. Nongele dha koko ohaya kutha oonete yeke dhiyulemo ya vule oku dhilyapo nenge yedhi landithepo yo yiilikolele iisimpo.

Aanafaalama yiikunino oya simana oshoka oha ye eta iikulya moshilongo. Oha ye yi tumu wo kondje yiilongo yi imonene mo iisimpo. Miikunino yawo ohamu kala muna aantu mboka haya longo mo, ye na ondjambi yawo yokomwedhi.

Oohi odha simana. Aantu ohaya tekula oohi haye dhi tula moondama moka hamu kala mu na omeya, ohaye dhi tulile mo iikulya opo dhi koke ya vule okudhi lya po nenge yedhi landithe po yi imonene mo iisimpo.

Shiyenga ngele adhenge pevi, omadhiya niishana ohayi monika nkene yuudha. Omavo ogo iimeno yimwe mbyoka hayi mene momadhiya. Ohayi monika nkene yina oongala dha kangawala kombanda yomeya. Ekota lyo shimeno shika ohali kala lili kohi yevi medhiya moka lyo ohali liwa hakutiwa omavo.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo oku na omilonga. Komilonga huka oku na wo omahala ngoka gokwiinyanyudha ano muna oondunda dhoku lala uuna omuntu a hala e ye a tale omilonga nenge a tale ngaa eshito nlene lyo opala, ohe ya kehala hoka nongele okwa hala oku lala nenge oku thuwa po, oha thuwa po.

Kiitukulwa yilwe yoshilongo oha ku monika oonduundu. Koondundu oha ku monika iimeno mbyoka hayi monika kaa yi na omafo, oshoka kiitukulwa hoka ihaku mono omata gomvula ga gwana.

Aateleli ohaamonika pomahala mpoka geli pooha noopate yakuutumba yeli kiipundi tayanu iikunwa yawo yotayayotha oonyama nelalakano lyokwiiyutha ashike nawa.

Opena omukalo gopautekinika gokukuna iimeno. Iimeno ohayi kunwa momashina. Iimeno mbika ohayi kala tayi tekelwa sho yili momashina moka. Ohayi koko nawa yo ihayi mono oonte dhetango.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku adhika oondundu. Koondundu hoka ohaku monika uumeno uushona ngaashi omano. Kiitopolwa hoka ihaku mono omata gomvula ga gwana.

Ehumokomeho otali endelele. Mongashingeyi aantu ihaya kunuwe iimeno muupoto, muunayilona moka mu na evi, ashike ohaya longitha omukalo ngoka omupe gomashina. Ano iimeno tayi kunwa momashina, tayi kala tayi telekelwa sigo yakoko.

Moshilongo shetu omuna omahala ngokaga gamwenwa. Omahala moka myna iiyamakuti ngaashi oondjamba, oonduli, oonkoshi nosho tuu. Omahala ngaka ongaashi Etosha.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Oondundu dhimwe ohadhi monika dhili miitandu. Odha tanduka miitandu iinene oshowo iishona. Iitandu mbika oya tanduka kombepo nenge komvula uuna tayi loko.

Aanafalama ohaya tekula oondjuhwa. Haye dhi tekulile miikuku . Mono hayatula iikulya momeya.

Iimeno oya simana oshoka ohayi opaleke eshito nonkene oya pumbwa oku kalekwapo. Ikaleka kokule nokutetapo iimeno opo wuhambugaleke nuuna watetepo shimwe kambadhala wutsike natango oshikwawo.

Aantu ohaya tekula oohi ndhoka hadhi kala moondama moka mwa tulwa omeya. Ohaya kala taye dhi tu lile mo iikulya sigo tadhi koko. Ngele dha koko ohaya kutha iiyaha ya kakwate oohi dhawo.

Aanafaalama yiimeno ohaya kunu iimeno yawo yuukilila yili momikweyo. Ohaya longitha ihe omukalo gokutekela iimeno, gominino ndhoka dhuukilila piimeno.

Aanafaalama yiikunino ohaya kunu iikunomwa yawo ya yooloka. Miikunino ohamu kala mboka haya longo mo , oku tekela noku longa woo iilonga yimwe mbyoka hayi longithwa moshi kunino.

Moshilongo shetu otunamo omahala ngoka gagamwenwa giiyamakuti ngaashi, Etosha. Etosha ohamu adhika iinamwenyo omaludhi nomaludhi ngaashi, oongolo, oonduli, uumenye nosho tu. Ehala ndika ohali nana aataleli.

Aanafalama yiikunino ohaya kwashilipaleke kutya iimeno yawo oya mona omeya. Ano ohaya longitha omukalo ngoka omwaanawa gwo ku tekela , gominino ndhoka dheenda miikunino, ominino ndhika odhina uumbulu ohaya patululako owala kopomba nomeya otaga shashamine kiimeno.

Omeya ogeli gasimana nonkene oga pumbwa oku kwatwa nawa. Aantu ohaya pungula omeya moondama moka ya fula oshilambo etaya tulako othayila kohi opo omeya kaaga pwinemo. Omeya ngaka ohaga longithwa ngele okutekela iikunino nenge okulongitha momagumbo.

Aantu ohaya tekula oohi dhoshiwambo, ndhoka haye dhitula muundama muna omeya, oohi ndhika ohaakala taye dhipelemo iikulya sigo dhakoko dhivule okuliwa nenge ngele odhindji dhimwe ohayeke dhilandithapo yekelikolelemo iisimpo.

Oombaka oyo iikwamawawa mbyoka hayi tekulwa. Oombaka odhili pomaludhi ogendji dhina omalwaala ogendji moka muna oombaka oontokele. Oombaka ohadhi vala omayi haga liwa dho odhina onyama hayi liwa.

Kiitukulwa yilwe yoshilongo oku na oondundu, koondundu huno oha ku moni ka uumeno uushona ngaashi: omano nomwiidhi oshoka kiitukulwa huka iha ku mono omata gomvula ga gwana.

Oonte dhetango dha pitilila ohadhi yonagula po iimeno ano aanafaalama yiimeno ohaya longitha omukalo ngoka gwoonete dha dhingilila iikunomwa yawo , opo yagamene iikunomwa yawo koonte dhetango dha pitilila dhoka hadhi yonagula po iikunomwa.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo miikunino, moka unene haya kunu omboga. Omboga ndjika oya simana komalutu getu oshoka oyina iitungithi lutu.

Shiyenga ngele ye ga dhenge pevi ,oondama, omadhiya, iishana ohayi kala yu udha omeya. Omeya ngaka ohaga etelele oohi ndhoka hadhi ya nefundja . Aantu o haya yi ya ka yule/ kwate oohi dhawo.

Omeya ogeli ga simana onkene oga pumbwa oku kwatwa nawa. Aantu ohaya pungula omeya moondama moka muna oothayila opo omeya kaga pwine mo. Omeya ngaka ohaga vulu oku longithwa ngaashi okutekela iikunino.

Kiitopolwa ilwe yoshilongo, ohaku monika omahala ngoka gokwiinyanyudha ano omahala gokutalelwa po. Omuntu oha kutha ookuume ke nenge aakwanezimo ye eta ya yi komahala hoka. Oha ku kala wo oondunda dhoku lala.

Aantu ohaya tekula oohi. Dhoka haya tula moondama moka muna omeya. Oha kala taye dhi tulile mo iikulya sigo tadhi koko. Nongele dha koko ohaye kedhi kwata mo ya vule okudhi lyapo nenge oku dhi landitha po. Oha kala ya nyanyukwa nolundji oha thanekwa yakwata oohi dhawo dhoka.

Aanafaalama yiikunino, unene mboka ye na iikunino yomatama ohaya kala ya tula mo iiti miikunino yawo. Ya ningila opo omatama ga koke ga egamena kiiti hoka, oshoka omatama ngele taga koko ohaga kala ge na oshiviha oshindji.

Otu na ondunda yetu yomuthigululwakalo gwAawambo. Ndjoka ya dhikwa neloya, nopombanda ope na ondunda ndjoka ya kumbwa moomwiidhi.

Aanafaalama ohaya tekula oohi ndhono haya tula muundama moka hamu kala mu na omeya. Oohi ndhika ohaye dhi tulile mo iikulya e tadhi koko. Ngele dha koko ohaye dhi kwata mo , ye ke dhi lye po nenge ye ke dhi landithe po.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku adhika omakuti. Momakuti muka omuna iimeno oyindji pethimbo lyomvula iimeno mbika ohayi kala ya ziza nawa, omu na woo oondjila moka ha mu endwa kaantu uuna ta ya yi ya ka tale eshito nkene lyo opala.

Omvula ngele yaloko nawa omakuti ohaga monika nkene gaziza nawa, iinamwenyo ngaashi oongombe opo hadhi shangwa mpoka, ohadhi monika tadhi napa tadhi li omwiidhi.

Aanafaalama yiikunino oha ye tu palutha oshoka o ha ya kunu iikwamboga mbyoka yi na uundjolowele komalutu getu. Miikunino yawo ohamukala mboka ha ya longo mo ha ya pewa ondjambi yawo komwedhi.

Kiitukulwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Oondundu ohaku mene uumeno uushona ngaashi oomwiidhi, pevi lyoondundu ohapu monika uumulonga mono hamu kungulukile omeya ngele omvula tayi loko.

Oku na omukalo gokukuna iikunomwa, ano omukalo goapautekinika moka iikunomwa tayi kunwa ashike momashina, tayi kala tayi tekelwa yi li ashike momashina moka sigo ya koko.

Aantu ohaya ka kwata oohi ye kedhi lye po nenge ye kedhi landithe po. Oohi odhili dha simana komalutu getu uuna tatu dhi li oshoka odhina iitungithilutu mbyoka ya pumbiwa momalutu getu.

Aanafaalama ohaya kunu iikunomwa yawo momikweyo, ya ukililathana. ohaya longitha wo omukalo gokutekela iimeno yawo ngoka gominino, dha lamba oofoola, dhi na uumbululu wu ukilila piimeno mpoka.

Omeya ogeli ga simana onkene oga pumbwa oku kwatwa nawa. Omeya ohaga tulwa moondama, moondama moka ohaga longithwa ngaashi okutekela iimeno. Mondama moka ohamu vulu woo oku tulwa oohi.

Ogoolo, Ogoolo oyo iinamwenyo mbyoka hayi adhika momahala ngoka ngangamenwa ngashi metosha, Ogoolo oshinamwenyo shoka shina ondjiila otokele nondudhe, oshinamwenyo shika oshina onyama ndjoka hayiliwa.

Omatama ogeli gasimana ano aantu mbono yena iikunino yomatama ohayi imonene isimpo uuna alanditha omatama ngoka. Miikunino moka ohamu kala aanilonga mboka haya mono ondjambi yokomweedhi.

Omvula ngele yaloko nawa omadhiya ohaga monika nkene guudha omeya. Iikunino nayo ohayi monika yaziza nawa niimeno aihe mbyoka yili popepi momadhiya ohayi monika yaziza nawa.

Kiitukulwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Koondundu huka ohaku monika kwa mena iimeno iishona ngaashi omwiidhi nomano. Koondundu huka ohaku monika omamanya ngoka geli miitandu.

Onduli oshinamwenyo shoka hashi adhika mo mahala ngoka ga gamwenwa ngaashi Etosha. Oshinamwenyo shika oshina oongolo oonde nothingo onde, ohashi nana woo aatalelipo okuza kiilongo niilongo. Ohashi li iimeno.

Momuthigululwakalo gwetu gwAawambo otu na omagumbo getu ha ga tungwa pashiwambo . Omagumbo ngaka oga tungwa niiti ano ga dhingolokwa kiiti .Pombanda oge na oondunda ndhoka dha tungwa momwiidhi . Ayihe mbika oya za miimeno.

Aantu ohaya tekula oohi ndhono hadhi kala dhili moondama moka muna omeya. Oohi ndhika ohaye dhi tulilemo iikulya opo dhikoke. Ngele dhakoko ohaye kedhi kwatamo.

Momuthigululwakalo gwetu gwaawambo otuna oshimbombo shetu shoka hatu li shomahangu, oshimbombo shika nenge nditye oshithima ohashi telekelwa pelilo

Aanafaalama yiimeno oya simana, oshoka oyo haya eta iikulya moshilongo. Ohaya tekele iikonomwa yawo opo yikoke nawa, oshoka Iimeno ohayi pumbwa oku tekelewa omeya ga gwana.

Aantu ohaya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi kala dhili miikuku moka hadhi kala tadhi pewelwamo iikulya. Aantu ohaye kedhi landitha ngele dha koko nenge yedhi lyepo.

Moshilongo shetu omu na omahala ngokaga gamenwa gwokutekula iimamwenyo, omahala ngoka ngaashi Etosha, ohamu adhika iinamwenyo mbyoka ya gamenwa ngaashi oonduli, oongolo nosho tuu, omahala ngaka ohaga nana aataleli.

Ongombe oyo oshinamwenyo shoka shasimana ,kongombe oha kuzi omahini ngoka haga palutha omalutu getu, kongombe oha kuzi wo natango onyama ,oha kuzi wo natango iikafa mbyoka hayi longithwa okuninga iizalomwa.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo oha ku monika oondundu. Oondundu oha pu kala omamanya geli miitandu. Yimwe iinene yimwe iishona. Omamanya ngaaka oga tanduka kombepo una tayi pepe. Nenge una omumvula tayi loko.

Kiitukulwa yilwe yo shilongo ohaku monika oondundu. Pevi lyoondundu ohapu monika omamanya geli miitandu, omamanya gamwe omanene gamwe omashona. Iitandu mbika oya tandulwa kombepo sho tayi pepe nenge komvula ngele tayi loko. Aataleli oha yayi ya ka tale.

Moshilongo shetu Namibia omuna oshitopolwa hoka haku adhika efuta. Aataleli oha yeya okuza kiilongo yayooloka taye ya yatale efuta.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Oondundu omamanya ngoka omanene guuka mombanda. Ohaku monika wo nomamanya omashona ge li miitandu.

Omeya ogasimana oshoka ohaga longo iilonga oyindji naantu ohaapungula omeya moondama no kombanda yondama ohakutulwa onete opo momeya kaamuye iiyagaya. Omeya haga longithwa okutekela iimeno, okunuwa kiimuna nosho woo okulongithwa momagumbo.

Aataleli ohaye ya okuza kiilongo ya yooloka. Ohaya falwa komahala ngoka ya hala oku ka talela po niitukutuku, opo ku kwashilipalekwe kutya oya gamenwa.

Omvula ngele ya loko pomadhiya no piishana ohapu monika uudhila omaludhi no maludhi. Oha wuya wu tale wu konge uukulya wawo mboka ha wu kala pooha nomeya mpoka.

Ongolo. Ongolo oyo oshinamwenyo shoka hashi adhika momahala ngoka ga gamenwa ngaashi metosha. Oshimaliwa shika oshina oondjila oonduudhe noontokele .Oshina onyama ndjoka hayiliwa.

Omeya ogeli gasimana, nonkene oyapumbwa okukwatwa nawa. Ano aantu ohaya tula omeya ngaka moondama. Haye ga pungula moondama, ya vule okugalongitha ngaashi momagumbo, okutekela iikunino nosho tuu.

Oohi odhasimana oshoka odho iikulya yetu . Aantu ohaya tekula oohi hayedhi tula muundama womeya.. muundama muka ohadhi kala tadhi tulilwamo iikulya sigo tadhi koko . Omeya ngaka haga pungulwa muundama muka ohaga vulu oku woo natango okulongithwa moku tekela iimeno.

Oondjuhwa oontokele odhi li dha tse yi ka nawa, hadhi munwa molwa omayi ngoka ha dhi vala. Omayi ngaka oha ga ka landithwa omuntu i monenemo iisimpo ye.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Komahala hoka oko hoka haku adhika wo omahala ngoka gomavululukwepo mono omuntu hayi nenge ta kutha ookume ke, e taya ka kuutumba kuupundi mboka wuli po nenge pamwe otaya pumbwa nomulalo pehala mpoka.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo oku na oondundu. Komahala huka ohaku monika aantu taya ende taya tala eshito nkene lyo opala.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku adhika oondundu. Kiitopolwa huka ohaku monika woo nomiti ngaashi omano. Kiitopolwa huka iha ku mono omeya ga gwana.

Kiitukulwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Koondundu huka ohaku monika kwamena uumeno uushona , ngaashi omano, ohaku monika wo omamanya geli miitandu nokomamanya gamwe otovulu oku adha kwashangwa.

Otu na oohi dhetu ndhoka hatu ti oohi dhOshiwambo. Oohi ndhika ohadhi ya nefundja nohadhi monika miishana nomoondama. Ano aantu nayo ohaye dhi tekula woo, taye dhi tula moondama moka taye dhi pele mo iikulya opo dhi koke ye ke dhi lye po nenge ye dhi landithe po, opo yiimonenemo iisimpo.

Mongashingeyi aantu ihaya kunu we iimeno muupoto moka hamu tulwa omavi aawo ohaya kunu iimeno taya longitha omashina niimeno mbika ohayi kala tayi tekelwa yili momashina sigo tayi koko.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu, ohaku monika wo omwiidhi. Okuna oondjila hoka hamu ende oohauto naantu uuna ta yayi ya ka tale eshito nkene lyoopala.

Aanafalama ohaya tekula oohi dhili muundama muna omeya. Oohi ndika ohaya kala tayedhi pe iikuluya opo dhi koke nongele dha koka ohayedhi lipo nenge odhindji dhimwe ohaye kedhi landitha po yi ilikolele iisimpo.

Aanafaalama ohaya tekula oohi ndhoka ha yedhi tula muundama. Oohi ndhika ohadhi pumbwa oku silwa oshipwiyu, oshoka ngele ina dhi silwa oshimpwiyu, ohadhi vulu okusa.

Opena omahala ngoka ga gamenwa. Komahala hoka ohaku monika iinamwenyo ngaashi ompinda. Ompinda oshinamwenyo shoka sha gamenwa oshoka kusho okuna iinima oyindji hayi longo iilonga ya simana.

Aanafalama ohaya kunu Avocado, ndjoka hayi kapela nawa yi tulwe miipakete yi kalandithwe. Oya simana oshoka oyina iitungithilutu nohayi vulu oku kalongwa komashina muze omagadhi.

Kiitukulwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Oondundu huka ohaku monika iimeno uushona mboka tawu thiminike omidhi dhawo pokati komamanya. Pevi lyoondundu ohapu monika uulonga uushona mboka haku tiwa uumpumpu longa moka hamu matukile omeya uuna nomvula tayi loko.

Omeya oge li ga simana, nonkene oga pumbwa oku kwatwa nawa. Aantu ohaya pungula omeya muundama ,naataleli oha ye ya oku tala omeya ngoka nkene ta ga pungulwa.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo hoka kuna oondundu nombuga ohaku mene iimeno ngaashi omandombo. Omandombo ohaga mene miitopolwa moka oshoka ogena omakota omanene moka haga vulu okupungula omeya. Nomidhi dha ya muule kohi yevi dhika konge omeya. Oshoka miitopolwa mono ihamu mono omeya ga gwana.

Omvula ngele ya loko omadhiya niishana ohaga monika gu udha omeya. Omaludhi guudhila ohaga monika wo ge li pomeya mpoka. Uudhila mbuka ohawu ya wu konge iikulya yawo pomeya mpoka.

Iikulya yoshiwambo pamuthigululwakalo gwetu gwaawambo otuna iikulya yetu mbyoka hatu li ongaashi ondjuhwa yoshiwambo, oshimbombo shalongwa momahangu osho woo omboga.

Osino. Osino oyo oshinamwenyo shoka sha simana ,oshinamwenyo shika ohashi adhika pomahala ngoka ga gamenwa. Oshinamwenyo shika oshina ooniga oonde. Ohashi adhika koshihako sho shilongo shetu.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Koondundu hoka ohaku monika kwa mena uumeno uushona mbono hawu thininike omidhi dhawo pokati komamanya.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Koondundu ohaku monika wo uumeno uushona ngaashi omano, oomwiidhi. Kiitopolwa huka ihaku mono omata gomvula ga gwana.

Omeya ogeli gasimana, ano aantu ohaya pungula omeya moondama. Omeya ngaka ohaga pungulwa moondama nelalakano lyokutekela iimeno nenge moondama ohaya vulu wo okutekulila mo oohi.

Momalundu ohamu adhika uudhila womaludhi nomaludhi. Uudhila mbuka owa simana, oshoka ohawu opaleke eshito. Uudhila mbuka owa simana wo natango oshoka kuwo ohaku zi onyama ndjoka hayi liwa.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku adhika oondundu. Ano aataleli ohaye ya okuza kiilongo ya yooloka ya ka tale oondundu. Ohaya falwa komahala hoka niitutukutuku ya ka kwashilipalekwe kutya oya gamenwa.

Ongandu oshinamwenyo shika shili polupe liikoko ,oshinamwenyo shika oshili hashi adhika momilonga. Oshili shanika oshiponga oshoka ohashi li aantu nosho woo iinamwenyo.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku adhika oondundu. Oondundu ohaku kala kwa mena omwiidhi nomano, mbyoka hayi kala tayi monika iishona uuna omuntu eli kokule nondundu. Kudho ohaku kala woo iipambu yomamanya omanene nomashona.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo oku na oondundu. Koondundu hoka ohaku monika uumeno uushona ngaashi omano osho wo iimeno mbyoka yi na omakota omanene, oshoka kiitopolwa hoka ihaku mono omata gomvula ga gwana.

Kiitukukwa yilwe yoshilongo ohaku adhika oondundu. Oondundu dhimwe oonene dhimwe ooshona nokiitukukwa hoka ohaku monika omamanya ge li miitandu iinene niishona.

Aanafaalama yiimeno, ohaya kunu iimeno yawo miikunino. Oha ye yi kunu moondjila dhuukililathana nelalakano opo ya thigepo ehala pokati kofola nofola uuna teendemo, tatala ngaa nkene iimeno ye ya mena nenge teya eyi likole.

Omeya ogeli gasimana onkene ogapumbwa okukwatwa nawa. Aantu ohaya kwatele omeya ngaka moondama. Omeya ngano ohaga longithwa iilonga oyindji, yamwe ohaya tula mo oohi momeya muka, yamwe ohaya katekela iikunino yawo.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika omahala ngoka ga mbugala ano ombuga, haku monika wo noondundu nomamanya ge li miitandu. Iitandu yimwe iinene yimwe iishona, ohaku monika wo niimeno.

Oku na omukalo gopautekinolohi ano omukalo ngoka omupe opo gwe ya gokukuna iimeno. Iimeno tayi kunwa ashike momashina notayi kala nokutekelwa yi li momashina moka.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo oto adhako omahala gomavululukilo. Pomahala mpoka ohapu adhika uupundi nomuntu ngele ahala oku vululukwa po, ohayi pehala mpoka eta kuutumba piipundi mbyoka yilipo, ta kutha shoka a hala okulya nenge okunwa.